Lɔre kãã emmo zie la ka pɔge ane biiri a are a pɛgle ba baagere ka dɔɔ meŋ zɔŋ moto a eŋ boma o niŋeŋ ka lɔre biŋ kɔge ba a e vaare kyɛ, ane lɔpelaa meŋ.

Bԑŋ ne mui la, ane bͻͻde-kyeenee ka bommu a dogele ane gyԑlee. Taaleԑ meŋ bebe aneŋ gyԑnlee, a paa de vaare a dogele a zu.

Lɔɛ la soɔ a kɔgele, ka a kyɛnse meŋ zie kaŋa a le a kɔɔle are, kyɛ noba ayi are, ka lɔɔkpoŋ zeɛ kaŋa are a sori noɔreŋ ka nyoore anaŋ ire.

Pͻgͻ ne dͻͻ ne bibiiri la zeŋ ka a pͻgͻ zeŋ a bibiiri bayi sensogeliŋ a toore o nuuri vaare ka a biiri meŋ toore ba nuuri ka a, pͻgͻ niŋeŋ ka kolee biŋ ka vaare be o poͻ ka a tare dͻre ka kaŋa meŋ tare zeere.

Noba bata la, a are ka kaŋa ti kuro zu ane o nu boŋ-yen kyɛ ka kaŋa meŋ a nyɔge a kuro pareŋ ka ba vɔgle zupilpeɛle kyɛ su kparezeere.

Dɔba bayɔpõĩ la a are sola panɛl zu, ka ba mine a zeŋ, a vɔgle zupil-dɔre kyɛ su kparevaare, ka kaŋa su kparesɔglaa a vuuni a are, ka a kyɛnse a e, zeɛ.

Noba bata la are a vuuni ka kaŋa su kpare vaare a nyͻge vaa kyͻ ka teere are ba puoriŋ ane vaare. Ka a bompare e sͻgelaa.

Bibiiri la zeŋ dare zuŋ dɛle dankyini, ka raba sɔglaa biŋ ba niŋeŋ ane sagaa kyɛ ka bɔtɔre biŋ biŋ kɔge ba. Ka kaŋa a su kparre dɔre a po o nyobori kyɛ ka boma.

Dͻbͻ la e paki poͻ a su kpare peԑle ane kurisͻgelͻ. Ka kaŋa gbԑ toore a e dõͻre ka o zԑle o gbԑre ka o do kyԑ ka nԑԑte a gare a sensogeliŋ a a wa te gaa. Ka ba mine are a koŋkooreŋ a su kpare vaare.